Gazety milaza ny vaovao eto Madagasikara miseho isan'andro ; amin'ny vidiny dimanjato ariary ; nivoaka ny alakamisy iray aogositra efatra amby roapolo amby roa arivo ; misy ireo vaovao misy ireo dokam-barotra.

Fiara raitra dia raitra mitondra mpanambady. Misy karazana voninkazo eo amboniny, ary tapenana kosa ny laharana fiara. Misy loko mavo kely, maitsomaitso ary fotsifotsy.

Fiarakely miloko volondavenona, mipetraka eo alohan'ny fivarotana anankiray "Miangaly" ; misy kodiarana efatra, misy varavarana efatra ary mitondra laharana.

Haingon-trano vita amin'ny hazo sy ny ara malagasy toy ny sahafa. Misy seza, misy sotro rovitra sy vera eo ambonin'ny latabatra. Misy ireo karazana zava-pisotro misy alikaola toy ny divay karazany maro.

Karazana haingo apetraka amin'ny fanalahidy mba hanavana anazy na ho haingony fotsiny. Vita amin'ny hazo, misy sary sikotra karazany maro maneho ny maha Malagasy antsika.

Hafahafaha ho'aho ny tontolon'izy iny : zakarandahy mipoapoaka. Fofontany mando koa mba tiany rehefa volana ôktôbra, hodidinina rarivato eo akaikiny.

Karazana hay fampiasa ao anaty finday. Ataon'ny tanora fakana sary na fakana sarimihetsika fohy ; misy ireo karazana fanovana endrika amin'ny karazan'ny maro misy lasa saka, misy lasa alika, misy manatsara tarehy.

Aiza izy teo ? Harambato toy ny any atsimon'i Madagasikara, misy rano eo anelanelany ary havoana misy hazo maro be eo ankilany, misy maitsomaitso kely amin'ny raviny.

Karazana fanalahidy miaraka amin'ny hidiny. Eny aminy mpivarotra eny. Vita aminy vy avokoa izy ireo ary amin'ny karazany avy.

Fiangonana iray toa maoderina nefa tamin'ny endriny taloha ihany koa. Eo anelanelany angamba. Misy varavarankely vita amin'ny biriky tsy misy loko nefa misy fotsifotsy ny manodidina anazy, fa izy biriky tsotra ihany.

Efa mivoatra koa ny fandrahoam-bary ankehitriny, satria tsy mila afo intsony fa efa atsofoka ao anatin'ny vilany vita moderina dia saromana, dia miandry minitra vitsy dia masaka ; tsy mila afo, tsy mila kitay.